Enyanja abashaija bari omu rwato, n'abashiaija babiri. Omwe ajwaire esaati eri omu rangi ya kitaaka. Akwaitse eicumu niryo ariyo narishoka omu nyanja, ondiijo ariyo akwitse ekikoni naagyezaho kutanga amaizi ngu eryato ryeyongyere kugyenda.

Abashaija babiri bari hari zaapiki zaabo, omushaija omwe ajwaire enkofiira omu mutwe. Eri omu rangi ya kinyaatsi. Omuhanda gubari rwagati. Ondiijo omushaija ashutami aha gaari, emotoka eriyo neija erikuraba omu muhanda eine n'ezindi enyima ezigikuratiire. Amaju gombekire gari nk'aho omu maisho.

Omushaija ari aha piiki ariyo naagivuga enyamaishwa eriyo neeyenda kumuhika kandi eriyo neerenga oruguuto, ebinyaatsi biri omu rangi ya kinyaatsi omuhanda nigutaanisa ebishugi bibiri

Obwana bwingi bwatega emikono yabwe, omushaija akwitse orupiira ririmu amaizi ariyo nashukira obwo bwana ngu bunaabe engaro zabwo. Obwana bwona bwareeta emikono yabwo. Ogu mushaija aine esaati eri omu rangi ya bururu n'empare erikwiragura.

Omubazizi omukono gurikwiragira akwaitse orukoba ariyo napima omwenda kandi ariyo naaguta omu kiharani kugubaziira omwenda ogu ariyo nabaziira guri omurangi eya kitaka kandi ajwaire akakoba kahandiikirweho obugambo

Omutsigazi w'omubiri gurikwera akwitse ekiti n'obukaito bw'obukoba ari aha maizi kandi ayemereire omu rubaju rw'enyanja